Ninsalinima m boŋɔ doo mini paɣa doo maa deeirila bini paɣa maa sani loori bilifu ka di nyɛ ka di penti leemu kala ka doo maa ye zumilaayɔ niɛma paɣa maa gbibila beebi ka zaŋ tan dozim zaŋ bobi o Alapilee n za bɛ nyaanga maa.

Palli zuɣu m boŋɔ palli maa viɛla pam palli maa pentila penta sabinli ni zaɣ'piɛla lora nima tam dizuɣu chena maa lora nima maa nyɛla lora sabla loori sheli n zaya ŋɔ ka niriba yina dipuuni niriba maa zooya bɛ yela kootu niɛma ka lo taaya ʒehi.

Paɣa n ʒiya maa o ʒimi duɣura kurifooti n ʒɛya maa duɣu n tam di zuɣu maa suu n doya maa teebuli n ʒɛya maa chɛrigi gba n paya maa tahapoŋ bili gba n ʒɛya maa kuriga n ʒɛ tingbani ka waagashi bɛ dinni maa duɣu maa kpam bɛla dinni sala maa ka kurifooti bɛ dinni teebuli maa loŋni kuriga nim n ʒɛya maa binluŋ n pilli maa

Kom n doya ŋo kom maa pula ʒii bushɛm tihi gba n sansaya ŋo tihi maa galisiya kpa kpa tihi biɛni kodu tihi biɛni ka niraba ata ʒɛ kom maa gbuni ka gbubi taha dibaayi niraba maa puuni so yɛ liiga yɛlo ka di niŋ ka zaɣ buluu ka so pili zipiligu ka yɛ liiga tankpaɣu ka so jinjɛm sabinli

Diɛma diɛmbu shee m boŋɔ doo n zaya maa ka gbibi beebi ka beebi maa wari waa ka bihi laɣim na n ti zaya n yuuna paɣa gba za o nyaanga maa sheba n zaya maa ka yerigi tani n gbibi tani maa bihi maa sheba bi piri namda nima ka sheba piri ka sheba ye liiga yelo.

Niriba n bɔŋɔ bi zo la yaa koro n kuni tiŋ shɛli bi zooya paɣaba n nyɛba bi shɛba ziri la ala busaa ka shɛba zaŋ bi nɛma niŋ chinchini ni n gbuni n zaŋ pa bi zuɣu ri ni bia gba n ziri ala busaa n doli ba maa ka shɛba taɣi ba zali n diri ba feela.

Moɣani n boŋɔ ka sooja nima kana ka bi puuni yino ti fenti ŋuna n do tingbani ka bɛ tibiri o maa tihi sa bɛ nyaanga maa ti'kuma biɛni ka ti'maha biɛni jirambisa n za bɛ nyaanga maa di tokoriti nyɛla kuritika ka jirambisa maa penti zaɣa piɛlli.

Daadama m boŋɔ bɛ chenimi ka doo gbibi bia ka o paɣa mee doli o sheba gba m be o nyaanga n kanna maa ka bia so la paɣa maa yela niɛn'sabla ka o yidana ni gbibi bia so maa ka o ye liiga ʒee ka biri namda sabinli.

zabiri chɛbu duu m-bɔŋɔ fan n-zaya maa fan peentila buluu diɣi gba n-tabiya maa kalanda n-yiliya maa ka niriba ayi be din ni ka wuɣi bɛ nuu shɛli gba m-bɔŋɔ so n-lahi be di gba puuni maa chɛri maa yɛla liiga piɛlli ka pili zipiligu ka kpa ninkpara o ni chɛri so gba zaŋ bin' piɛlli m-pili o maŋa